seeraa naagisiyaa heezzu xaacceti asaa yaa'isiidi de'oosona. eetikka qaasi bantta ya'isiidi de'iyoo asaa tiishi ootti xeelidi bantta oduwaa aatiidinne asaa oduwaa siiyiddi xaafi oyqqiidi beetosona. eetappe guuye baggaara dumma dumma keettatikka de'oosona. eeti de'iyoo heeray away woolili uuttiis. hegaappe dendaagan daafursiyaaba milaatees.

Zammaana ooso oosettida kushe hiillan merettiya urqqaappe giigiya buddeenaa tigiyo bashee zo"o miishshaa bolli uttidi beettees.

Toophiyaan dumma dumma sohuwaan hayle Hootele de'ees. hegeppe issoy Wolaytta haylle hootelliya. zo'o suutta kuliya bollan xaafetida haylle hootel wolaytta yaagiya erissoy de'ees.

Goshsha shooqa giddon gaakidi ayfida gaggafissa ayfiyanne hara hara doozatikka de'oosona. qassi a xoomoside de'iya immata asati beettoosona. qa a kushiyaan oyqqidi de'iyaa yelaga kushekka beettees.

Issi shuchchan direttida dirssaa giddooni gelanawu biyoobe penggee qorqoruwan direttaagaa bollan salo mera qalamee tiyetti uttis a bollaani qassi issi maccanne atuma anjjetida naati de'oosona qassi keettaa gibbee muumeera salo mera malkkiyaani tiyettida keettatikka beettosona bolani qassi ppo'o kahaa a timirtte luxiyoossa giyaageeka des.

Qobbuwaa giyaagee doozzatu qommuwaappe issuwaa gidishin ha qobbuwaa go"ay asay gum"idi zayttiyaa keesana mala maddees. hegaa xalakka gidennan beni asay bashshiyaa quccanaassikka a go"ettees. shooqan mokkida doozatuppe issuwaa gididi beettes. ha qobbuwaa go'ay a xalla gidenna darobaa maddees.

issi cima ayeeranne i na'aara issippe qoometti eqqidoosona. eeti de'iyoo heeray doozatun doodetida sohuwaa giidishin eeti maayido maayoy wolaytta wogaa qonccisiyaagaa. hegaa xala gidenna eta pulatetaykka keehippe wolaqaama. eeti de'iyoo heeraykka aabeti lo'eessinne irxxees.

Bolla baggara korinttiyaa woddoruwaa kantti kiyddi biiddo sohuwaani zamanna kexettidda shuchchape osettiyaa keettay beettes. Ikka qassi zalli'e keettanne issi issi oosuwwa yellaggay asay oottiyo sohuwaa, ikka qallamiyaani zo'anna ekkiyagge tiyetti uttis. Haggee diyo kattamay awee?

bantta luuxxetta keettan luuxidinne nabbabiidi de'iyaa hasttaammaa gidiyaa maccanne attumma gidida yelaga naati beettoosona. naa"ay naa"ay gididi issi oydiyaan uuttidi ubbaykka guuffani nabbabidiinne xaafiidi de'oosona. ha'i eti maayido mayuwaa meeray ay malee?

Amarida yelaga macca naatinne issi attuma na'ay de'ees, etappe ussuppunati boottaa wogaa maayuwa maayiddosona. Eta maayoykka keehippe wolqqaama puula eta xala gidenan qa wolaytta wogaa maayuwa maayi uttida na'aynne na'iya giduwan eqi qommeti uttiuttidossona. Eti ubbaykka malanchcha, eti diyo heeraykka doozan doodetidda irxxa heera, keehippe lo'ees.

Wolaytta dichcha toho kuwasiya kasanchati banttanara gayttida cita xoonidi etay immetida xoonuwa ijjinchaa bantta kushiyan wancca oyqqidi ufayttidine ka'idi hashshukka gidi beetosona. Etika qassi urqqan kaogappe dendagan bootta maalaye karexxanakenay gakanashin beetes. Etika goobanee keehippe wolqqama kasanchcha.

Aaho gidida dembbanne doozatun doodettida heeran cora macca asatinne attuma asayi bookkiyoba miishshaa oyqqidi bookki bookkidi puutiya tokkiiddi de"oosona. Hageekka biittaayyo wozee yaana mala giidi go"ettiyooge.

Asayi bari keetta puulayanaassi dumma dummabaa go'ettes. Ha go'ettoyobatuppe issoy magalashuwa. Hagee magashoy zammaana gidida wodee ehiidoba gidishin a qassi qachchidi keehippe puulattettaa naagissidi wottoogee keehippe malaaleesinne lo'ees. Kawo keetta milatees.

Asay bari puulaa naaganassi daroba go'ettees. Hegaape issoy alleequwa gidishin, ha alleeqoy bayzzettiyo sohuwan worqqay, biiray corabay de'ees. Hageetupe issoy biira, ha beetiyage asaay qooriyan wottidi alleeqana malaa maadees. Biiray keehippe al"o.

Wolaytta asay bari gidon issoy issuwara siiquwa qonccisiyo oge daroy de'ees. Hegaape issoy ammuwa shukkiyoga. Cora cimma asaati issipe shiiqidi ammuwa shukkidi de'osona. Yechcha bollan issi wodalla na'aay ashoy shiiqi shiiqi uttidaga giigisidi de'ees. Appe guye baggaara cimma buusawa asaay kuttane gaabiya maayi maayidi eqqidi xeelidi deosona. Eti deiyo heeraykka irxxane dozatun dodetidaga.

Dumma dumma zaammaana korinttetun asay yiidi uttiyo keettay keehippe puulatidaage de'ees. A giddonkka qassi zammana oosettida isspponjjiyappenne galbaappe oosettidanne dumma dumma qassi moossoopetikka de'oosona. Ya baggaaranne ha baggaara amarida asatikka uttiddossona.

Shooqqan zeriyo woykko tokkiya doozatuppe issuwaa gidida keppuwaa yaagiyo mittay lo''o dembba shooqan tokketi uttidaage beettees.

Issi hosppunaa gidiya macca asati yelaganne cima gididaageeti issippe uttido sohuwan keehipoe puula gidida wogaa maayoti woykko afalatikka eta sinttan beettoosona. Etikka qassi ufayttiiddinne muucciiddi de"oosona.

Asay bari keettan kayssuwaa naagidinne do'aa naagiidi oyqqiyo xam'ay de'ees. Ikka mela biittay de'iyagaa bolan sa'an uttiis.

keehippe maatama meraara de'iyaa irxxay de'iyo deriya giddon xoqqu giida deriyaa miyiyyara appe ha baggara sintta baggara kaame bullulanaw maaddiyaa xubbiyaabi baynna aaho ogiyaa be'ido doos. hega achchara dumma dumma xomppiyaa shubuwaa tookkidi biida biratatika beettoosona.

Wolaytta soodfo yunburshiya geliyobpenggee keehipoe puulatti oosettidaagee ayiba lo7ii geliya naat doomettan a be7idi geloogaappe denddaagan kiyana keenayi gakkanaashshin wolaytta yunburshshiya dosiiddi wurssoosona. Geliyoosayi lo7iyoogee keehippe daro turggumiya immes.

wolaytta laytta laamiyaa gifaataa baalaa bonchiyoo sohuwaan diriiphphaa kiyiidi ufaayttidi guppiiddi beettiyaa wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttida amarida attumma naati de'oosona. eta garssankka baggati duroosona, calaakka maayi uttidoosona, baggati puulaaliyaa punnoosona qassikka karaabbiyaa baqqoosona.

Kaamee bululiyonne hemettiyo. aaho gidida lo"iya zammaana ogiyan karetta kaamiya eqqidaara beettawusu. Akka zammaananne wodee ehiido lo"o kaame. Keehippe lo"awus tabaa gidiyakko giissawusu.

naa"u yelaga giidida naati maccariira attumaagara de"oosona. eti maayido maayoy wolaytta wogaa qonccisiyaaga. etikka qassi keehippe puullancha. abetti lo"oosonaka.

Cora gidia zammana keettati ambba keexxetiyaageti qassi eta yuushshuwaan derenne deriya bllan de'iya doozati beettoosona, keettatikka shuchcane hereggan keexxetidaageti keehippe puulatidaageeta.

Amaarattuwani zetsaat kaappeenna eresttoorant yaagetetti xaafettida sohuwani allaxxanawu woykko zannaqqanawu kiyi uttida naa"u wodalla naati ufayttiiddinne kaa'iiddi pootuwa denddiyageeti beettoosona. Guyye baggaara qassi asay zannaqiyo lo"iya ambba keettati beettoosona.

barkka uttida wodalla na'a matan sintta baggara dumma dumma ayfeti, kaxxida muuzzeti, heganne hegga malatiyaabati. qassikka a miyiyyan zammana ogiyaan oosettida oydeti, yuushshuwankka qassi tooketibeena puutetti beettoosona.

Asayi issippe gelidi uyanaayyonne maanaayyo qassi zannaxanaassi maaddiyo aaho gidida zanaqa sohoyi beettes. Ha sohoyi qassi zammaana keettaa gidishin asayi uttiyo xawulaappe oosettida lo7iya oydetikka beettoosona ha keettayi keehi wolqqaama puula.

Zammaanidi oosettiya lasttiqiyappe giigiya lo"iya zambbiille garssaani sawo maatati beettoosona. Garssa baggaara sa"ankka qassi daro xibisiya maataykka de"es. Hegaa xalla gidennan guyye baggaaara sharaykka beettes. A matan qassi mittaykka eqqi uttis. Xaaxi waaxin hagee aybissi maaddii?

Zammaana shuchchatun giigi uttida puulattida zo'o qalamiyan tiyettida ogee aahoyinne qassi an eqqi uttida koorinttiya ekki efiyaa mittatinne qassi sintta baggaara hemettiiddi de'iya wodalla na'ay beettees. Appe ya baggaara kaame issoyikka de'ees.

Ammaniya asay issipe shiiqidi xoossaa qaala siyiyone xoossawu goyniyo aaho keettay beetees. Sintta baggaara qassi lo'o diriphpay puulatidi oosetidage hegaa xalla gidenan sinttara xoossaa haggaziya amarida asati beetosona; masqqaleka qa beetes; bolla baggaara xaafetida xuufe "Nuni kaqqetida kirstossa yootetees." yaagees.

De'uwaa maara puulaayanayo asay ba de'uwan dumma dumma oosuwaa oottes. Hegaappe issoy tukkiya bayzziyoga gidishin kuwattidane gimbiyan direttida heerani tukkiya bayzziyo sohoy beetees. Hegaankka qassi dumma dumma lasttiqiyaappe oosettida oyddeti de'osona.

kattaa miyoode qumay mal'in maana malanne garssay ekkin maana ala maadiya barbbaree bettes. maata malatiyageeti sawo maatata gidishin zo'oti qassi bambariya daaxidoogeeta. ha babbaree awan awan bayzetii?

Zammana gidida haattaa uyiyo miishshati banttawu giigissido lo"o sohuwan gufanni gufannidi uttidaagee beettees. Appe guye baggaara ayo oosetitda mittaappe giigida buquraykka beettees.

Biittaa utettayi dembbanne aaho gidido lo"iya heeran dozzatun doodettida ambbayi beettes. Ikka zo"o qalamiyan tiyettida wodee ehiido shuchchaappenne heregaappe keexettiya pooqiya geetettes. Keexettiya keettati kumido sohuwa ha katamaa. sunttayi aybee?

Goshshaa makiinay goyyi kanttido heeraa malatiya shuchchayinne biittay dagatti uttida heeran de'iya guutta naatinne appe ya baggaara qassi zammana keettati woykko pooqee heregaaninne shuchchan keexettidaagee beettes. Hegaa xalla gidennaani amarida kaametikka eqqidaageti beettoosona.

daaro aaho gididda dereenne duunnee de'iyoo sohuwaani doozzatti dooddi uttidaageti bettoosona. hagee maaddiyoy dumma dumma meedoosati woykko do"ati allaxanassinne yelettanaasi eetayoo de'iyoosa gidanawu maaddees. heeray keehippe yaashshees.

Wodde ehiddo zammanna maashshiniyaan woykko mittaa massiyonne haashshiyo maashshiniyani amppidi giigissiddo sunkkuruttuwaa tuumuwaanne banbbariyanne hegetta malatiyabatta ancciyonne daaxiyo xawullappe oosettidagge beettes. Asay bari kushshe hillan oottiyo daro mishshat keehippe lo”ossonanne upayssosona.

Wolaytta dere asaa bandiraa oyiqqada zannaxayidda de"iya yelaga na'iya beettawusu. Akka qassi Wolaytta wogaa maayuwa ba bolla qumaaya uttasu. A diyo heerayikka qassi lo"iyaanne maataama gididaagaa. Duunnetidi woyikko sagadattidi ekkiyaga. Ippe guyye baggaara doozati beettoosona.

Heezzu karetta miizzatuuranne etikka cancare woykko allaatte gidiyodee issi zo"o booraara maatay yegettin zadaluwan wodoruwan qashettidi miiddi de'oosona. Etikka maatay irxxaa miiddi qashuwani de'oosona.

asay bananne bari keettaa puulaten kunttanassi ubba asaykka ammotees. hage de'iyo miishshay bari keettan asay puulatettaw wottanaw geexedan go''etiyo miishsha. hagee de'iyo keettay keehippe lo''ees.

na7ushaanne tammanne oiddu maarotettaa laittan geeyida wolaittattuwaa doonaa luxiyo maxaafaa oiddantta kifiliyaa tamaaretu maxaafaa beettaes

Naa"u yelaga asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi bantta hashiyan qassi afalaa wottidi tishshi gi sinttawu xeelliiddi pootuwa denddoosona. Eti de"iyo heerayi keehippe puulattidanne doozatun doodettida irxxa heera. Da da ges.

Beni wode asay darissidi keexxyoo maataappe keexettiyaa puulanne lo'iyaa wolaytta keetta yagetettiyaa wogaa qonccissiyaa keettay beettes appe guyye bagaara doozzati de'oosona i diyoo heeraykka irxxida heeraa hagee wolayttassi wogaa qonccissiyaa keettaa.

aahuwanne dembba sohuwan kuwattida heeran dorssaa baizziyoosa malatiyasan bantta wodoruwan wodorwan qachchidi aayye dorssaanne mara oyqqi oyqqi uttida cora asati beettoosana

Asay bari puulatettaa naaganaassi darotoo puulayiya alleequwa go'ttees. Ha puulayiya alleeqotuppe issoy worqqaa qassikka biraa. Hagee nu be'iyogee biraa geetettees. Qooriyan wottidi alleeqanawu maaddees. Keehippe asa na'awu puulaa immees.

salo meera dumayiya maayuwaa maayidi geeshsha maxaafaa ba kushiyan oyqqidi dere asaassi mishiraachchuwaa markkaddiya yelaga na'aynne asiiiddi de'iya coora balttiitatinne maccaasati biittoosana. etappe guyye baggaara mittaappe oosettida polittibeenna keettaykka de'ees.

Usuppun attumaasati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi allaxanawu injjetiya sohuwan pootuwaa denddiddi de'oosona eta giddon issoy karetta gidiyoodee attida ichchashantti kare biittaappe yiida imattati wolaytta xomoosiiddi de'oosona

Wolaytta wogga maayuwaa maayi uttida issi yetanchchay dees, ikka qassi Alemayo Zassa yaagettetiyaa Toophphiyaan erettidda yetanchcha, a sinttani xaafetidagge bayra koyshsha gees ha yettanchchay otorettiyo gishshawu tanna iittes.

kushe miishshaa oottiya hiillanchchati urqqaappe medhdhiyo miishatuppe issoi bashiya hegeekka baizziyo suhan dagattidi de7ees appe ya baggaara oto issoikka beettees hegaa xalla gidennan baizziya mishiree tohoikka beettees

toophphiyaa orttodokise woossa keettaa kaalettiya aawatuppe issuwaa gididaagee bara masqqaliyaanne guufiyaa oiqqidi karetta maayyo maayidi qoobiyaakka wottidi beetties etappe guyye baggaara masqqalienne qassikka toli wottido donkkanee qashuchchaappe keexxido keettainne cora asati beettoosona

keehippe wolqqaama polattida sohuwan de'iya pula gidida ciishshatinne zo'onne maata mala gidida zammaana ciishshati oykkko artte fishal yaagitettiyaageeti beettoossona

Daro oduwaa aartiyo miishshati de'oosona. Hegetuppe issoy televizhiniyaa, hagee nu televizhiniyaan be'iyoo bitanee bari oduwaa aartide de'ees. I oyqqidoogenne a sinttan de'iyaage qassi cenggurssa xoqqu oottiyo miishsha. A yuushshoy keehippe puulatidaaga, ikka qassi maayyido maayyoy keehippe lo"iyaaga, ikka arssa.

Wolaytta asaa polotika qaattaa erissuway beettees. a bollan xaafettidaagee qassi walaytta awatu lahale qaatta boikko wolqqaa wolaytta qorggatu konssoono dubbusha yaagiya erissoi beettees.

Asayi bari keettaa puulayanaayyo go"ettiyobatuppe issoyi magalashuwa gidishin hagee magalashoyi bootta muqaqe gidida kehippe keettaa loytteesinne bonchchuwan kunttes kawo keetta malatisses. Ha de"iyo keettaykka appe denddidaagaana wolqqaama lo"I uttis.

Abeeti heerawu de'iya irxxatettay!hegaa xalla gidennan doozzati etikka qassi uuttaa haaxaa tokkidoogaa garssan beettiiddi de'iya badalaykka de'ees. Naa''u aayeeranne aawaara issippe uttidi pootuwa denddiidde de'oosona. Eti de'iyo uuttaanne badalaa giddon qobboykka beettees abeeti lo''ees!

Erissiwaa ha erissuwa malaatay xophphiya qalehiwote wosakeettaa salo gupantto wonggelaa yootiya asa kiittiyageetu kaalettiya heezzantto zuuriya silxxanaanne zoretaa erissuwa.

Asay dumma dumma sohuwappe xommosanassi alaxxanaw woykko zannaqqanaw yiidi geliyonne be'iyo moochena boorago gonggoloy de'ees. Hega garssankka lasttike zammana oyddeti beettoosona. Hegankka coea asay uttidi shemppidi de'iyaage de'ees.

Wolaytta garssan daro miyonne uyiyo keettay woykko Hootele de'ees. Hegetuppe issoy Ma'idooti yaggeetiyaaga. hagee wolaytta garssan eretida keehippe wolqqama ashsho keetta. asay maanawu ufayttees maanawukka injjettees.

Naa''u yelaga bobboxaama naati issipe gididi pootuwaa denddidi diyageeti beettoosona. Etikka qassi tooranne banddira oyqqi uttidoosona. Eti de'iyo heeray irxxatettappe denddaagan aybba lo''i doozatun dooddeti uttiis.

henttanchcha gidida naa77u maccanne attuma asati bantta dorssaa haatta ushshiiddi tishshi giidi sinttau xeelliidi beettoosona etappe guyye baggaara woishaappe keexetidi direttida dirssaynne quyya baggaara afkkaadoinne uuttai de7ees

Yelaga naati bantta puulaa naaganaayyo tiyettiyo qassi puulaa immiya miishshati bayizettiyo paranjjatto qaalaani "kosmotiksiya" yaagetettiya sohuwan bayizettiya dumma dumma puulatettaa immiya miishshati beettoosona. Hageeti ayibaa maaddiyonaa?

Baalay gakkiyode woykko yeletaa baalaa bonchchiyode woykko machchiyo ekkiyodenne azinaa geliyode asay pootuwa denddanaassinne he sohuwan ufayttanaassi giigiya diriiphphay beettees. Guyye baggay keehi puulattiis sinttaara naa"u asay eqqiyo diriphphan wottiyogeekka beettees giddoykka maata malatees.

yushoy karetta xuufiyan xaafittido giddoy qassi salo meera gidin a polan qassi paaliyaa araphphiyaa de'iyo misilee qassi appe ushachchanne addirssa baggaara uuttainne kacaama booray de'iyo qassi hegaa xalla gidennan toopphiyaa banddirainne toossa toophphiyaa banddirai de'iyo erissoy beettees.

Shooqqan murutettiya murutattuppe issoy uuttaa. Ha doozaa qommotuppe issuwa gidida uuttay asa naatussi daro go"a immees. itimma dumma dumma gola, hega xalla g8dena a yechxhaykka qassi oytta uukkanawukka maaddees. hage nu be'iyaa heeran de'iyaageet8 daro doozari ubbaykka bari go"a go"a asaw immiyaagetanne irxxatetta saabiyaageeta.

Baalay gakkiyoode asay modhdho boora shukki shukkid mees. hagee nu be'iyo booray keehippe modhdhonne al''o miishshan shemmetidaaga, I de'iyo heeray keehippe lo''iya sohuwanne doozatun doodetida sohuwa. booraykka qassi keehippe bayzziyaakko daro miishsha ekkana.

Aaho ogee kanttissiyagee beettees. Appe haddirssaanne ushachcha baggaara adussa gidida daro doozzatu qommoti beettoosona. Ha I de'iyo heeran qassi issi na'aykka eqqidaagee beettees. Sinttawukko shiiqiyode gimbbiyappe keexettida keettaykka beettees. Hageeti ha I de'iyo heeray qassi awaxxiyogaappe denddidaagan ayba lo'ii?

Katta murtissiyo lo"o shooqan too ketti uttida dooza qommoppe issiwaa gidida mangguwaa xumoosanaassi yiidi oiqqiyo iqqidi a ayfiyaa xeelliiddi de'iya bootta koppiyaaranne shamiziyaarakka karetta suriyaa qassi gixxida issi bitanei beettees pe guyyeerakka issi yelagay dees.

Wolaytta dichchaa tohuwaa kaassanchati issippe shiiqidi ufayttiidinne gooliya gelisidi issoy issuwaa hashu hashu giiddi diyaageeti beettoosona. Eti maayido maalayaykka maata malatees. Hegaa xalla gidennan eti de"iyo heeraykka keehippe lo"iyanne puula gidida kaassaa dembbaa.

Asay yeletta baaliyanne qassi ekkuwanne geluwa baaliya hega xalaalla gidena asay tamaridi anjjettiyo baaliya bonchcheiy saatiyaan haga mala puulayyiya miishshata go''ettoosona. Hagee heeray keehippe puula gidido gaasoy zammana puulatetta miishshaa go''ettido gishshassa.

Gita ambban de'iya zannaqa sohan lo"iyaanne bulattida biratan direttida sohaynne xomppee woykko lo"o xomppee yuushuwan de'iyo zannaqa sohai beettees sunttaikka qassi qal pizzaanne barggare keettaa geetettees.

Goshshanchchay bari shooqan muruttisiyo murutaappe issoy tukkiya. Ha tukkee Toophiyaassi daro erettana malanne daro gebiya demmana mala gaaso gidida hara biittatussikka qassi biyanne bayizettiya miishsha. ha tukee keehippe al"onne keehippe dosettidaagaa.

Bergeriya giyoogee zammaana qumaa qommotuppe issuwa gidishin hagee woddalla naati woykko daro macca naati keehippe dosiyonne ufayittidi miyo quma. Hagee ta be"iyoodekka tanakka yeemoyesinne daro zannaqa sohan bayizetteesinne zal"ettes. Keehippe mal"iyanne lo"iya quma.

Eta meray karettanne som''uwan boroqqoy de'iyo dumma dumma macca meheti beettoosona. Eta sinttankka qassi zammana eta maataa mizziyo saxxine de'ees. etikka eqqidooy zammana zazzalo giddoona.

Asay baalay gakkiyoodenne imattay so yiyoode kattiyo qumaappe issoy daabbuwa gidishin ikka qassi sinddiyappenne dumma dumma kattaa ayipetuppe giiges. Sinddee aaho shooqaani zerettidi murutettiya gitanne toophiyaassi erettanawu gaaso gidida katta qommo.

Doozatun doodettida heeraani shaapay goggiyaage beettes. He shaapappe ha baggaara heppinttawu pinni kantti kiya zarphee de"ees. He zarphee oosetyidoy shuchchaappenne gimbiyaappe hegaa bolli eqqidi kushiya saluwa denttidi xoossa galatiyaaba malatiya wodalla na"ay beettes. Heeray haattayinne doozay de"iyoogaappe dendaagan irxxi giidi lo"es.

issi geela o macca na'iya bapulaanaa gissanaassi puulayada bari huuphiyaa daddadanne lo'o shuraabiyaa bootti akkiyaagaa maayada xoggunada beetoosona.

Bone wodiyan miizzaa asay miziyo phachchaa yaagetetti xeesettiya maatay bayizzettiyo sohuwan gUutta naatinne qa gastta maccanne attuma asay beettees. Hegaa xalla gidennan guyye baggaara issi issi medoossati so mehetikka beettoosona. Yuushoy qassi dirssan diretti uttidaagee beettees. Hagee Heeray giyeeyye?

Wolaytta dichchaa ispporttiya citan kaa'iya tammanne isinn naati banttana dummayya polattida maayuwaa banttaagaa maayidi pootuwaa denddiiddibeettoosona etappe guyye baggaara qassi asay uttidi eta be'iyo lo"o sohay qorqqoranne biratan qassi ka shuchchan xoosettiddi beettaas.

Oroomo dere asaa laytta laamiyaa baalaa bonchchanau biida wolaytta daanguza maayida cora attuma asatinne gastta asati beettoosona. etikka qassi romo dere asaa banddiraa oykki uttidosona etappe guyyeera pooqe shuchchan keexettida keettaynne lo"o doozazati beettoosona.

zo'o xaboi gumbbo santtay donoy timaatimee bayzettiyo sohan bayzziya asati sharaa bolli wottoo geenne qa yiggii gi bayzziyo yiggiyo miishshay etta sinttanddiyaagee beettees.

Cora maccaasaynne attumaasay wolaytta gifaataa baalaa bonchchanau kuwaasse dembban injjetiyaasan baqqiiddinne duriiddi tooraa oiqqidi kaa"iiddinne miicciiddi de'ees. etappe ya baggaara dumma dumma bootta dunkkaaneti maanaunne uyanau shemppanau etassi toletti uttidosona.

Supermarkkeetiyan bayzettiya shuroti bambbareti paabirkkappe oosettidabadan seesttaaliyan qashettidi woykko sigettidi de'oosona. etappe garssa baggaara shuqoynne hegaa malatiyaabaati beettoosona.

Issi heeran de'iya goshshanchchati hashetidi issoi issuwaara cora uuttaa haaxaa tokkiiddi de'oosona. biittaykka keeppe shugonne irxxa daro maccaasatikka eta eran de'oosona. heeraykka daro irxxa doozatun doodetti uttiis.

xeellanawu pulattidi lo''iya heeran shaafaynne qassi ya baggaaranne ha baggaara de'iya maata malatiya mittatinne daro doozati beettoosana wogga zaallay ga qassi a bollaara haattay goggiyoogee wacuwaaciiddi beettees

dumma dumma birata qommoti keexxanaassinne diranaassi bayzettiyo sohan eqqi uttida cora biratati beettoosona. appe guyye baggaara issi na'iya hemetti aarakka beettoosona.

Asa kushee hiillan woosettiya zazzaree samppaynne amalatiyaabati kaqettiyo suhan kaqetti uttida maqan bollan de'iya zazareenne samppati beettoosona.

worqqa malatiya worqqadan lo'iya qooriyan wottiyoonne kushiyan kawottiyo zamaana gidida pulayya miishshati beettoosona. naa'u saatie miyyani beettees qa guyye baggaara karettabay sintta baggaara qassi awottido bootta bay beettees

walaitta heeraa qaalihwote woosa keettai giigissido cora asati shoobettido ayyaanaama yaa7aa erissuwaa.

Deree qa a bollani maata malatiya mitta qommoti appehaadugekko shiiqiyoode qassi maatay solppoppidaagee ha baggiqqa shiiqiyoode haattay deellidaagee beettees.

bollan kaqettdi uttida kushe hiilla miishshatinne urqqappe oosettida bashee inkkiriitinne hegeeta malatiya kusha hiilla oosotinne wogaa qonccissiya so miishshati beettoosona hegeeti qaqassi wogaa qonccissanau maaddoosona

wolaitta ambbaa garssan allaxxanawu kiyido sohuwan beettiya yelaga cora attoma naatinne macca naati banddira malatiyaabaa oiqqidi zannaxiiddinne allaxxiiddi lo77o pootuwaakka denddiiddi doddi uttidi kaa7iyaageeti beettoosona

zammaana maccaasa maayoi baizzettiyo sohan de7iya maayuwaa maizzi maizzi wottiyo miishshai beettees appe ya baggaara qassi shammanau shiiqi uttida maccaasatikka doosana e de7iyo keettaikka birataappenne zamaana giddida shuchchatuppe oosettida heera

Cora yelaga naati de'iyo sohan issippe zanna gaassikkiyidi shaapaa doonan shuchchaa kooppo garssan eqqidi pootuwaa denddiyaageeti beettoosana. higeetu garssappekka issoy tooraa oiqqidi wolaytta dere asaa banddiraa oiqqidi qonxxaa giddi beettees.

zo'o suutta kulemeeran giigida heezzantta kifiliyaa doonaa pugiyo amaarattuwaa qaalaa tamaariyo maxaafaa qa hegee giigidaagee tohossa doopphiyaa dalgga manttiya timmirti biruwan giigidaagaa

worqqanne belecata bayzziyo soiqqiyan deyiya domma domma qooriyan wottiyo alleeqoti beettoosona. appe pude baggaara amppuleekka korinttiyaa gee beettees

walaytta sooddo ambban de'iya wolaytta sooddo goshshaa luxissiyo kolejiyaa penggiyaanne amiyiyan eqqida asintta baggaara de'iya toyotama makiniyaa beettaus eerankka qassi irxxanne lo"o gidida dozzati

maatta manaaciyaa meecciyo shaashsha goyikko kosorootiyaa yaagiyo mittai shooqan toketti uttidaagee beettees.

Tohoosa toophphiyaa dalgga manttiya timirtte beeruwan giigida ichchashantta kifiliyaa hisaabiyaa tamaaretu maxaafaa ha maxaafaa bollan toophphiyaa banddirainne beni toosa toophphiyaa dalgga manttiya banddirai de7ees. hagan dumma dumma hisaabiyaa eraa immiya misiiliti de7oosona yaatikko eta giddon issiisi likiyoobaati yesuwaa oiqiyoobaati zazare milatiyaabaati de7oosona. yaatikko ha saaxine meriyaa aibaa odanawu koyade?

Zammana shuchchaappe keeyipfe puulattidi keexettida keettaa giddon ispponjjiyaappe oosetti uttida uttiyo oidiyaanne zammana samppa woikko xarapheezanu giyoogeenne talabisinee xaafiyaageeti uttiyoosay muumera pulatti uttida kifilee beettees.

meedoossati naa"aw shahettoosana. etikka so meedoosatanne kare meedoossata geetettoosana kare meedossatuppe issuwaa gidida mentta yaagiyoogee woxxiiddi de'iyaagaa beettees. ekka qassi de'iyo heerai dembbanne maatay solppopido heeraa.

loitti zammaanibeenna aaho ogehaa doonan de7iya paasika baarinnaa risttooranti yaagetettiya zannaqaa keettai beettees abbi sintta baggaara issi yalagana7ai ya baggi simmidi hemettiid diyaagee beettees

shuchchaappe keexettida lo77onne puula keettan awaashshe miishshaa dagayyo woykko awaashshe bankkiyaanne a miyyiyan qassi de7iya asimaadel cagaa keettay beettees. sintta baggaara qassi puula ogiyan aaho sohuwan hemettiya yaanne haa simerettiya asati beettoosona.

bazzo malatiya heeran ya baggaaranne ha baggaara duunneti woikko dereti ekkiya heeran lo77o mittati curattidi beetto osona appe hefinttaarakka qassi deree beettees giddoi shaafatti ekkas

keettaa sawettanaassi asai go'ettiyo ixaanaa cuwaayyo hilla kushiyan merettida urqqaappe oosettiya miishshati beettoosona. etikka dumma dumma meray lo'iya qalamiyan puolattidosona.

laittan guutta gididaageetinne qassikka etappe dariyaa wodallati aissippe cora naati shiiqqidi pootuwaa denddiiddi beettoosona etappe guyye baggaara kuwau maaddiya lo''o mittatikka de'oosona etappe guyye baggaara keettati gorqqorawaaninne mittan xeexettaageeti de'oosona

toophphiyaa orttodokise woosa keettatuppe issuwaa gidida sohuwan daro macca naatinne attumaasay ubbay shiiqidi maccati kutaa maayidoogan keehippe dumayiya maayuwaa maayidi qaalaa siyiddinne issippe shiqidi bantta odiyaagaa kaallidi doosona heeraykka doozatun dooddi utiis

oyddantta kifiliyaa doonaa dooyattaassi doometta gidiya amaaratto doonaa tamaaretu maxaafaa giigidoikka toossa toophphiyaa dalgga manttiyan timirtte biiruwaana hagee a bolan toophphiyaa banddirainne beni dalgga manttiyaa banddirai de'ees.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayyi uttida aawaynne aayyiya qassikka guutta na'ay hemettiidi de'iyaagee beettees etappe guyye baggaara anbaa meray beettees ogee aahoynne kaamee coray de'ees

Wolayttatto qaalan ayyaanaama yetta yexxiya yottanchchaay bayyele bamilaakka yaagiyoogee wogga gitabaa oottii yaagiya mazamuuriyan geegissido potuwaa de'eettees.

Wolaytta soddo yumbbirishiyaa geliyo penggee shuchchan direttidaagee beettees. Aarakka qassi geliyaanne kiyiya asati beettoosona hegaa xalla gidennan erissuwaa yaagiya xuufee ooratte geliya luxiyaa tamaaratussi xaafettidaageekka beettees.

dembba so7ainne hashshukka giissiya irxxa heerai aani de7iya mittatin maatatinne kattai beettaes qaassikka cora keettatikka de7oosana eta yuushuwaa dooddi uttida uuttaikka de7aes dorssa guuttatikka beetoosana ya baggaara qase woliqqaamaa dereekka de7aes

Giyan daro haattaa duuqqiyoonne xiilliyaa munaqqiyo sayneta kushiyaa me'issiyoonne kushiyaa meeccissiyo sayneta bayzziyo man"iyan zo'o sharaa bollan hiixettaagan bayzettanau uttidosona.

maata mera qalamee de'iyo wolaytta dungguza qassi a bollan misilettido wolayttattuwaa luxiyo maxaafaa koyro kifiliyaa yaagiya xuufiyaa bolli de'iyo tamaaratu maxaafay beettees

Issi wodala ganjje guyye baggaara cora asai eqqido sohan oduwaa atiddi telebizhiniyaan beettees.

seera naagissiya cora xaacetinne seera naagissiya giigida asati issippe uttido sohan guyye baggaara eta oduwaa ezggiya cora yalaganne cimma asati keexetti polettibeenna birataappenne qorqqoraappe keexettiya keettaa garssan uttidenne eqqidi beettoosona

ha''i wodiyan asay bari puulaa naaganaassi go''ettiyo puulatettaa naagiyo miishshaappe issuwaa gididaagee maatai lo''o maatay de'iyo sohan sa'an de'ees

Bootta camaaranne salomeera suriyaara qassi wolaitta wogaa qonccissiya lo"o shuraabiyaara maayida issi aawaaranne wolaitta wogaa qonccissiya qamisiyaa maayida qoliyaa maayida issi aayera wolaitta wogaa qonccissiya qoliyaanne shuraabiyaa maayida issi guutta na'eera biittoosona.

Tohossa toophphiyaa dalgga manttiyaa wolaytta zooniyaa boddite ambbaa ayssuo keetta yaagiya taappeellay xaafetdi uttido penggee de7iyo heeran sintta baggaara eqqida bodite ambbaa yelaggati wolaytta woga maayuwa maayidi issippe allaxxoosona.

cora asati eqqido heeran etappe guyye baggaara mittati irxxa mittati de7iyoonne kuwattida heeran sintta baggaara karetta kopiyya ootti uttida bootta shuraabiyaa maayida garssa baggaara karetta maayida wodallanainne appe guyyeaara cora asati Uttaes

Amarida attoma asati gastti ekkiyaageeti beettoosona etappe qayiya baggaara keettai woikko xaace xifata keettaa malatiyaa keettay beettees. qa bolla baggaara de'iya misilee hashshu daamotu woyde woradaa addachcha qabaliyaa wonjjalaappe la'a giddida heeraa saro yeta yaagiya xuufe beettees.

son go77ettiyo zammaana miishshaappe issoy pernnicheeriyan oosettiya mittaappe giigiya burccuqqotanne issi issi haatta uyyo miishshata wotti ekkiyo xawulaappe oosettiya miishsha ekka karetta qalamen tiyettidi zammana keettaa garssan de7ees

Teeppiyan yettaa ezggiidd de'iya issitoo yaagiya xuufee de'iyo sohan de'iya heezzu naati beettoosona etikka issoi huuphiyaa dichchi uttida buuchchaamay guyye baggaaradees sinttaara qassi naa"u koppiyaa wotti uttida wodallaa heezzu naati beettoosona.

Yettanchchati duriaageeti beettoosona eta garssan attumaageetikka maccaageetikka wolaitta wogaa maayuwaa maayidi duriiddibeettoosona issinna qassi cenggurisaa xoqq oottiyo miishsha oiqqada ufayttaidda yexxausu etappe guyye baggaara ha shuufayttidata yaagiya malatu xuufee d'ees.

wolaitta wogaa maayuwa woikko dungguzaa woykko hadiyaa maayida cora attumayyala ga naati tooraakka oiqqidi duriddi guppiiddi n ufaittiiddi beettoosona etappe ya baggaara shuchcha keettaikkade deretikka beettoosona

Maataawa gidida cora asati yaa'i uttidaageeti sintta baggaara kaalettiya asati shshootti xeelliiddi beettoosona. eta garssankka siraataa naagissiya issi naa"unne heezzu xaacetikka beettoosona.

lo''iyaanne keehippe puulattida ciishshan puulattida heeran eqqida geela'o na'iya bittaawus akka qassi ba huuphiyaa binnaanaa loyttad dadissadanne qalamenttara ubbaa gujjada eqqaasu hegaa xella gidennan ba kushiyankka saatiyaa wotta uttaas

bazzuwan duunnetinne a heeran qassi issi issi amarida mittati beettoosana duunnetikka qassi bullaalidaageetanne seyeeta aaway eta bolla eqqi uttidobaa malatiyaggeeta

naa"u wolaytta hadiyaa maayida attuma naatuuranne naa"u bullukuwaa maayi utida macca naatuura keehi aakkida wuggiyan eqqidi duriiddinne wosoluwaa daaxxiiddi duriiddi bessiiddi de'oosona.

Demba gidida heeran mehiyaa bayzziyoosan bullanne booxxi ekkiya qaissiissi karetta meheti ubbai shiiqqidi doosona a bayzzana woykko adirssa garssi shiishshida heezzu asatikka beettoosana etappe guyye baggaara dumma duma dozatikka beettoosana keetta isso ikka beettees.

zannaqawu kiyuttida yelaga cora attumanne macca gidida naati beettoosona. hegeedikka qassi banddira malatiyaa boottaa oiqqi ottidaageetinne qassi garssa baggaara issi mala shuraabiyaa maayi uttida cora asati de7oosona.

mittaa ayfatanne atakiltteta bayzziyo sohan coorattidi bayzziyaanne shammiya asati issi diri shshiiqidi xoqqu gidi bantta shammiyobata xeelliidi de'oosona etappe guyye baggaara timaatimee beettees hokkidi eta dooriyaa asaykka beettees pesttaaliyaa oyqqida asatikka de'oosona

Lo'o goshshan murotettida xaatta santta woikko gumbbo santta aisuuze makinai ehiidi baizziiddi de'iyoogaa beettees he sohwankka issi zo'o shuraabiyaaranne bulla suriyaara gixxida na'ay bayzziiddi de'iyaagee beettees.

gasttanne yelagga asati corattidi issippe de7oosana etappe guyye baggaara lo77o maata malatiya mittatinne dumma duma dozati de7oosana eetikka qassi xomoosanaayyo yiidi shooqan eqqidi murddaa xelliiddi de7oosana

dembba sohuwan eqqi uttida naa'u miizzatuppe essinna waayekka iigee woggaa gidido yelanaaniya miizza malatawus akka qassi kacaamanne guyye simmado xeella uttaasu i kaciyankka qassi wodora iigeeli uttis

beni wodeppe doommidi de7iya walaitta wogaa qonccissiya uttiyo miishsha sunttaikka shidhdhaa yaagiyoogee heezzai beettees. amatan eqqidi pootuwa denttiyaa badan haniiddi de7iya issi asa tohoi beettees.

Cora asay issippe gididi walaitta wogaa maayuwaa maayidi qassikka ufaittiddnne kaa'iddi duriiddi maccaynne attumay yalagaynne cimay beettoosana. itappe guyye baggaara doozatu qommo gidida uuttai xiiddainne qassikka maata keexxai de'ees.

Bootta meraaninne wogaa qonccissiya dungguzzan sikettida puolanne ooratta maayoyi a kaaqqiyo miishshan kaqette uttidaagee beettees.

wolaitta garssan ishatamaappe dariyaa kawoti de7ishin hegeetu garssappe issoi motolomi yaagetetti xeesettees ha misiliyan beettiyaagee qassi i paraa toggidi gonddolliya eqqidi biyo misilee beettees

Kattaa murutissiya shooqan goshshanchchay zerin ayfiyaa yonddodida talibay goshshaa bollan de'ees. ikka kattau matidi teriidi de'ees.

"hashshu yelettadasa" yaagiya faranjjatto xuuphee de7iyo heeran keettaa puulayanaayyo go7ettiyo pugiyo miishshatinne a malatiyaa qassi dumma dumma puulatettaa immiya batinne eti puulayido keettai wacuwaadi beettaas.

walaytta wogaa qonccissiya lo77iya samppaa bollani de7iya miyobati etikka mitta boyee, donoynne bambbareenne mal77o qumati beettoosona

keexettidi polettiichchibeenna zammana shuchchatun keexettiya keettai qassi amiyyiyan eqqida gootta amarida naati appe sintta baggaara qassi maatai solppo fidaagee beetties

siraataanaa gissi aa xaacee ba uttiyo huwon baran zammanan uttidi salo meran tiyettida qalamee de7iyo keettan uttidi teshshi gisinttau xeelliiddi beettees ikka zemppi uttidoi zo7o meran tiyettida zammana xarphphiiszaana a sunttaikka qassi wonjjalo ta gennya geetettees

Pula miishshata bayzziyo suqiyan de'iya danssinggii mooshin yaagetettidi xaafettida maccanaati tiyeettiyo polaa miishshaynne haraara shittota malatiyaabati beettoosona.

Adil77e ciishsha meraa maayi uttida yettanchchaynne ya baggaara qassi punni ka7iyo yettawu maaddiya miishshaa punniddi de7iya yelagay appe qa ya baggaara tolettida dunkkaanee beettees.

zo77o qalamiyan tiyettida birataappe osettida penggeenne maskkotee qassikka gimbbiyan woikko shuchchaappe direttida dirssainne keettay de7ees hegeekka qassi attuma naatu poolatexxaa geegissiyo huuphe keettaa

Zammaana mattaa oiqqiyoonne mattaa eessiyo koottai adil'ee ciishshaa meran tiyettidi dirssa garssan de'iyaagee beettees.

maxaafa keettan luxiyaa tamaareti uttidi nabbabiyo sohan cora maxaafa qommoti de7iyo sohan uttidi amarida naati nabbabiittide7oosana